Bizi market kasuwa ce wadda take cike da hada-hada cinkoso da hayaniyan mutane iri-iri maza da mata yara da manya hadda tsofaffi masu zuwa saye da kuma masu zuwa su sayar da kayayyaki saboda buƙatun yau da kullun, irin wannan kasuwan za ka ga akwai shaguna da yawa kasancewa babban kasuwa ne kuma ana saida abubuwa iri-iri kamar su man shafawa, tufafi, takalmi, jakukkuna, duk da abubuwa iri-iri. Akwai kuma ɓangaren da ake saida irin kayan abinci haka kamar su kayan marmari, ɓangaren saida kayan miya, su shinkafa, su ehm taliya da dai sauran su. Akwai ɓangaren da an keɓe su daban ana saida su robobi haka da kuma ɓangaren da ake saida dabbobi da su nama da sauran su. Irin wannan kasuwar tana taimakawa ƙasa wajen inganta tattalin arziƙinta ta hanyar ehm biyan haraji da kuma samar da abunyi ga matasa. Hakan kuma yana taimakwa wurin dogaro ga kai da kuma rage talauci a cikin al’umma. Wannan kasuwa zakaga ana yawan ƙirƙire-ƙirƙiren abubuwa sabbin abubuwa sabida magance matsalolin yau da kullum da kuma da kuma inganta sana’an su da kuma samun biyan buƙata da kuma burge masu zuwa saye. Irin wannan kasuwan zakaga akwai gasa a cikin kasuwan kasancewa akwai masu saida abubuwa iri-iri misali zakaga a layin saida shin a layin da ake saida shinkafa zakaga fiye da mutum goma kuma kowa shinkafannan dai yake siyarwa kuma kowa da irin ingancin irin nasa. Haka na bawa masu zuwa saye damar su dirje su zaɓa. Kaman misali mutum yaje siyan shinkafa zaka bi layin shinkafan nan ne ka zaɓa ka dirje ka zaɓa irin shinkafan da kakeso in farashin bai makaba ka ƙara gaba. Kaje ka zaɓa kuma har ka dace da irin wadda kakeso. Shiyasa akema irin wannan kasuwan taken iya kuɗinka iya shagalin ka barikin ka aljihun ka sabida kana iya kana zuwa ka dama kana da daman da zaka zaɓi abunda kakeso a kuma farashin daya dace ko a farashin daya maka.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

Yara masu rarrafe ko rarrafen yara na da matukar muhimmanci, wasu yaran suna rarrafe ne ta hanyar rufda ciki suna ja da tumbi wasu yaran kuma suna rarrafe ne ta hanyar zama da ɗuwawu suna ja a sannu, mafi yawan yara sun fi rarrafe ne ta sa hannayensu a guwuwi a kasa suna ja a sannu, rarrafe ya danganta ne daga yaro zuwa yaro wasu yaran basa rarrafe gaba ɗaya saboda bincike ta nuna cewa wasu yaran daga fara zama bayan wasu ɗan lokuta zasu koyi kama abu su tsaya har su zo su fara tattaki a sannu, kamar yadda rarrafen yara ya danganta daga raro zuwa yaro da irin yadda yake rarrafensa haka nan ma lokacin fara rarrafen ya danganta wasu yaran suna farawa da wuri yayin da wasu ma suna ɗaukan lokaci kafin nan su fara wasu yaran suna faraway daga wata shida zuwa wata goma sha biyu na haihuwa yayin da wasu yaran suke farawa daga wata bakwai zuwa wata goma na haihuwa, samun igantacen abinci da kuma isashen nonan mama yana taimakawa yara wurin fara rarrafe akan lokaci. Rarrafen yara yana da matukar muhimmanci saboda a wannan lokacin suna yunkurin su yi abu da kansu kuma yana kara masu basira su fahimci inda suke da zarar yaro ya fara rarrafe suna kokarin gane lungu da sako na gidan, zaka ga yaro ya san koina koda kwana ya tashi zai biɗi mahaifiyarsa ya gano inda take da kansa ba tare da an taimake shi ba, wasu yaran suna koyan rubutu, wasu suna koyan zane-zane wasu kuma suna koyan ciyar da kansu abinci. Rarrafe na da matukar muhimmanci yara zaka ga suna samun kuzarin yin abu da kansu shi yasa da yawan iyaye suna kawar da duk wani abubuwan da zasu cutar da yaran kamar wuka ko ruwan zafi saboda nan danan suna iya rarrafe su kai wannan wurin su ji in abun jimuwa ne su ji ma kansu in abun ɓarnatawa ne su ɓarnatar.

Farkon tattakin yara yana cike da farin ciki musamman in hakan ya faru a gaban iyayen ko masu kula da yaran, in hakan ya faru wani farin ciki yana lulluɓe waɗannan da suke a wannan lokacin har wasu suna zubda hawaye: saboda farin ciki, yaran ma suna cikin farin ciki da annnashuwa saboda suna ganin sun cimma wani abu a rayuwarsu. Bayan yaro ya fara rarrabe da kama abu ya tsaya, daga tsayawan nan har ya fara tsayawa da kanshi to wannan ne farkon matsayin da yaro yake fara tattakawa daga nan zai tsaya da kan shi. To a. Sannu za ka ga ya sa ƙafa ya fara takawa. Wannan lokaci yana cike da annashuwa da farin ciki da kuma yaran masu ma suna cikin farin ciki saboda su kai wata matsayi a cikin rayuwarsu. Amma a wannan lokacin yara suna yawan faɗuwa kasancewar ƙafar bai yi ƙwari ba kuma tafiya ba su saba ba. So yana ƙyau iyaye da yawa ana son iyaye su daina barin yara da takalmi a ƙafa an fi so su riƙa tattakawa hakan nan ba tare da takalmi ba, an fi so a hakan yana taimakawa wajen tsayawa da ƙyau da kuma takawa da ƙyau. A sannu in tafiyar ta nuna suna iya sa ma yara takalmi sannan a koya musu yadda ake tattakawa a sannu da takalma. Sannan kuma in yara na tattaki an fi son a ajiye su a wuri mai ƙyau da wurin da ba tare da ke cike da tarkace-tarkace ba, sannan kuma ana son suna tattakawa kamar saman darduma haka, saboda ko da sun faɗi ba za suji ciwo ba. Sannan yawan faɗiwan ma yana taimakawa yara a lokacin za su koyi yadda za su yi su kare kansu. Shi ya sa wani lokacin da yaron sun fara faffadawa suna tafiya suna faɗi sai ka ga sun fara sa hannayensu su dafa Saboda du kate kan su daga buguwa ko kawunansu faga buguwa daga bango ko a kan wani abu da yake da kaifi har ya ji musu ciwo.

Garin Benin dake cikin babbar jahar Edo na kudancin Nijeriya, an bata numba huɗu a sanannun kasashe a sanannun jahohi na Nijeriya an san kasar Benin ne saboda al’adar ta da kuma saboda sana’o’in su nan aka fara kirkirar sana’ar roba da kuma wannan sana’ar kwakwa, Jahar Benin suna da babbar Jami’ar da yawancin ‘yan Nijeriya nan suka koyi karatu saboda suna bada ingantacen ilimi na zamani kuma jahar Benin suna da manya-manyan ƙayatattun wurare na zamani a cikin wannan jahar, duk da cigaban da jahar Benin ke da shi sai kaga suna fuskantar kalubale irinsu kalubalen ambaliya da kuma zubar da shara barkatai ba tare da an adana su inda ya kamata ba kwanaki ma akwai wasu ‘yan garin da suka yi kira ga gwamnati da ta kawo musu agaji wurin inganta wurin zubar da shara saboda yana kawo musu cututtuka da yawa, da kuma jahar Benin saboda ambaliyar da suke fuskanta ya nakasa masu tattalin arzikinsu a wurare da yawa, suna nan da al’adun su har ma wasu sun sukan ce akan inka je kasar ba a barinka ka shiga cikin masarauta kai tsaye da baƙaƙen kaya saboda al’adar su da kuma yadda suka ɗauki al’adarsu da muhimmanci.

Gobarar muhalli babban tashin hankali ne ga mazauna ga mazauna anguwan musamman masu gidan. Sabida za su rasa um abubuwan da suka za su rasa mahalli da kuma duk abubukan da suka mallaka a ciki, wala tufafi ne, walau tufafi ne, walau kayan abinci ne da sauransu. Yana ɗauke da babban tashin hankali da yake zama ƙalubale ga rayuwar ɗan adam. Dik bayan gobarar ne in an samu an cito rayuwa, babban abun da za a fara nema inda za wa'annan da abun ya shafa inda za a ba su su su zauna, da kuma tufafin da za'a ba su na da zasu ɗan samu su fara sawa kafin nan Allah ya kawo masu mafita. Abubuwan da ke jawo gobarar muhalli: wutar lamtarki, kunna um kayan abinci a bashshi kaman yanzu shi ya sa um da yawa mutane ana basu shawara da in za su kwanta bacci su riƙa kashe wuta wuta, fanka, dik sauran nau'o'in na abubuwan amfanin lamtarki, da su hita da sauransu. Sabida ana iya maida wutan nan cikin dare da karfinsa kuma in ya zo wutan ya zo da karfinsa yana iya janyo gobara ko ya lalata abubuwa da yawa, da kuma ɗaura abinci a manta, ko a shiga wani sabga ta musamman manja. In ana soya manja aka bashshi ya ɗan daɗe na wani lokaci, haka ɗai za ka ga manjan ya kama da wuta cikin tukunyar. Toh, yana da kyau mutane su rika lura da wannan al'amarin. Akwai wanda kuma Allah ne yake kaddarowa gobaran ya zo haka nan, musamman lokaci rani da hunturu. Mutanen da gobara ya so a na son a taimaka musu duk wani abun da kake da shi sabida suna cikin babban tashin hankali da kuma fargaba

Zuwa kasuwa saboda siyayya yana da matukar muhimmanci, saboda nan zaka samu damar cuɗanya da mutane iri-iri, al’adu kala-kala kana iya haɗuwa ko da kai bahaushe ne kana haɗuwa da yarbawa kana iya haɗuwa da ibo da su Fulani da sauran su, ba kamar zuwa nemo shago siyayya ba zai baka damar cuɗanya kuma hanya ce ta wayewa saboda zaka samu mutane iri-iri kuma dama ce da zai baka yana taimakawa wajen haɗa kan al’umma saboda in kazoo kayi cuɗanya da mutane, addini kala-kala, al’adu kala-kala zai baku damar ku tattauna ku fahimci juna kuma yana taimakwa gurin baka damar ka dirje ka zaɓa irin abin da kake so in kazo kasuwa zaka ga layi ɗaya a inda ake sayar da abu ko misali kazoo siyan shinkafa ne ko kayan biya ne a layi guda zaka ga fiye da mutum goma suna siyar da irin kayan miya kowa da irin nasa, kuma a layin siyar da shinkafa fiye da mutum goma kowa yana siyar da shinkafa to ya baka zaɓi da yawa inda zaka zaɓa ka dirje ka taɓa ka zaɓa irin wanda kake so kuma a irin farashin da kake iya biya kuma irin wannan kasuwan yana taimakawa wurin kara tattalin arziki saboda da kuma taimakawa mutane masu siyar da abubuwa saboda waɗannan mutane masu zuwa siyar da abubuwan su hanyar cin abincin sun ne in kana zuwa siya inda suke kana taimaka musu ne wurin Karin samun abun da zasu rufa ma kansu asiri, zuwa irin wannan kasuwan saboda siyayya yana taimaka wurin siyan abu cikin farashi mai sauki kamar yadda nace a baya zaka samu mutane masu siyar da abu iri guda iri-iri in wannan ya siyar maka a farashin da bai maka ba kana da damar zuwa ka kara gaba kaje ka dirje kuma kaji irin farashi da kake iya biya ka biya.

Shagin kafinta ko kafintoci wuri ne da ake kirƙire-ƙirƙire na sarrafa katako zuwa kujeru gadaje drower da dai sauransu. Ziyartar shagon kafinta na da matukar muhimmanci zai ba ka damar ka koyi wani abu yadda suke sarrafa katako da itatuwa zuwa wani abu ko gadaje diriwoyi gunin ban sha awa. Kuma zai ba ka damar ka tattana da su, ka zaɓa irin kalar abun da ka kake so a yi maka da kuma kalar katakon za a yi maka amfani da shi, saboda ka samu ingantaccen gado ko kujeru ko drower da sauransu. Kuma yana taimakawa wurin karfafa guiwarsu wajen samar da abubuwan kan su, kuma yana rage talauci a cikin al'umma. Zuwa wurin kafinta da kuma sawa ka sa su maka aikin yana sa ka ƙarfafa musu guiwa da kuma nuba cewa an yarda da iya irin aikin su. Aikin kaafinta na taimakawa ka dogara da kanaka su sama abun da za su citar da kansu da iyalansu, sannan za ka ga yadda muke kyaƙƙera gunin ban sha'awa kamar drowers a kitchen kujeru a falo su tebir a falo wajen cin abinci dadai sauransu, zai b ka damar da irn wanda kaake so kayan irin katakon da kake son an yi maka amfani da shi irin tsarin da kake so a yi maka.

Motoci masu ɗaukar shanu ko masu ɗaukar shanaye zuwa kasuwa, yana taimakawa saboda hakan yana basu damar su kai inda suke so cikin lokaci sai dai kafin akai irin wannan shanayen zuwa kasuwa yana da kyau mu lura da wurin da za a ajiye shanun wurin isasshe ne da zai iya ɗaukar shanayen misali kimanin biyu zuwa uku yafi akan a cunkusa shanayen wuri guda barkatai ba ni’ima babu komai sannan kuma yana da kyau ace an basu isasshen ruwa da abinci kafin ayi irin wannan tafiyar da su, yana da kyau kuma ace in ana tafiya haka nan a san lafiyayyan dabba da kuma wanda bai da lafiya saboda irin wannan cuɗeɗeniyar ana iya haɗa lafiyayye da wanda yake fama da wani cutan a haɗa su guri guda yana kuma iya raɓa ma wannan sauran shanayen, ɗaukan shanu daga wani wuri zuwa kasuwa yana da kyau saboda haka an duba yafi sauki ma dabbobi da ake ɗauka wato shanun ko shanayen, saboda irin tafiyar mai nisa zango yana galabaitar da su amma in an sasu a mota an rage masu wani wahala ne da zasu taka a wannan lokacin kuma suna iya isa akan lokaci ba tare da an ɗauki tafiya mai nisan zango ayi ta tafiya ayi ta tafiya ba kafin akai kasuwan ma maraice tayi amma an ɗauke su a abin hawa nan da nan ana iya kaiwa kasuwan sannan ayi cinikaya cikin sauki a dawo dasu cikin koshin lafiya hakan yana taimakawa saboda yana kara tattalin arziki na kasa saboda kiwon dabbobi da kuma sana’ar dabbobi an sani yana kara ma kasa rufin asiri da kuma tattalin arziki, sai dai duk da haka nan akwai kalubale da ke ake fuskanta musamman na hatsarin mota da yawa zaka ga an ɗauki dabbobi kafin akai inda ake so ana fama da hatsarin mota yana da kyau a ɗauki mataki da kuma masu tukin ma su rika kula da hanya sosai ba wai su rika tuki cikin gaggawa ba.

Cikoson mato, cinkoson mota akwai dalilai da yawa da yake janyo cikkoso za ka ga mota sun taru ana ta tafiya a sunnu ko kuma tafiyar ya dakata har na wasu ɗan tsawon lokaci, wasu lokatan kanar irin babban birnin ne tare cikie da ma aikata da al'umma da yawa za ka ga duk lokacin zuwa makaranta ne ko lokacin zuwa aiki kamar ranaku zuwa aiki hakan, za ka ga da safe ana yawan samun cinkoso ko da maraice ko zuwa karfe biyar kamar irinsu lagos, Ibadan, Abuja da su jihohi dai da su kano. Jihohin da an san akwai mutane da yawa za ka ga a lokacin nan. Za ka ga aana yawan samun cinkoso saboda an tattaso daga makaranta, an taso daga wurin aiki kowa yana ƙoƙarin ya wuce ya je gida ya samu ya huta. Abun da yake ƙara janyo cinkoso kuma na viyu daga ciki shi ne. In an yi taro. Irin walau na biki ne ko na mutuwa ko na wani meye, indai an yi taro lokacin tasowan nan. Da kowa yana ƙoƙarin ya wuce gida za ka ga aba samun cinkoso da yawa da kuma har layin tatin da zai kai mutum ga kasuwa. Za ka ga shi ma idan maraice ya yi titin nan da ake fito da daga kasuwa. Ko yake kai mutum daga titin ka ɗauki hanyar kasuwa za ka ga yawanci ana samun cinkoso a a irin titinan nan. Saboda mutane na shigowa da yawa Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke janyo cinkoso kenan saboda lokaci. Sannan cinkoso yana sa mutane takaice da bacin rai saboda kowa yana son idan yake son ya ce ana ɓata masa lokaci saboda wannan cinkoso. Sannan kuma, abu na biyu yana sa mota yayl yi ta shan mai. Mota ya yi ta shan mai yana tafiya a sannu sai ka ga motar ma ya tsaya injin yana ta jan mai ba tare da ka kai inda kake so ba. Sannan kuma yana sa ci baya a tattalin arziki saboda wani kana so ka je wurin kasuwa ko ka tai wurin aiki amma saboda wannan cinkoso lokacin da ya kamata ka kai wajen harkokin sana'arka ko aikin ka an bata wannan lokaci a wurin cinkoso.

Gonar rogo yana da matukar muhimmanci amma kuma gonar rogo kashi kasha ne akwai wanda kuma ake akwai gonar rogo na iyali haka wanda ake shukawa saboda aciyar da iyali akwai wanda kuma ake na manya manya masana’anta sabida su sarrafa rogon nan sabida su siyar gonar rogo yana da matukar muhimmanci sabida yana taimakawa wurin Karin abinci yana taimakawa mutane wurin samun tarin abinda zasu ci sabida mutane da yawa suna cin rogo in an sarrafa shi zuwa abu kala kala wasu suna dafashi haka nan suci wasu kuma sai an sarrafa shi zuwa gari suyi tuwo wasu kuma suna sarrafa shi zuwa gari ayi kunu dashi kuma yana taimakawa wurin tarin yan canjin da mutum zai siya kayan amfanin san a gida da yau da kullum sannan kuma yana taimakawa wurin samun abunyi sabida irin wannan in kamayi gonar rogo ne sabida amfanin sabida manya manya masana’anta ana ɗaukan ma’aikata wanda zasu rika kula da wannan gonar har akai ga lokacin da za’a girba to ya taimakawa waɗannan matasa sabida su samu abin yi da kuma in an siyarma shi ma riba ne ake samu sai dai waɗannan masu noman rogo suna fama da fuskantar kalubale kamar na kalubalen yanayi haka kamar lokacin da ake samun ruwa irin ruwa mai yawa da damuna irin anyi ambaliya haka sannan kuma suna fuskantar kalubale irin kwaro haka da kuma cututuka da suke hana agirbi wani abu arziƙi sannan kuma irin wannan garin irin rogon nan yana bukatar lokaci da kuma aiki sosai kafin akai lokacin da za’a girba.

Manya manyan masu kuɗi na kasashen kudu waton su igbo haka da sauran su kabilun igbo ana kiran su da chief sune masu gaida saraku nan wa’anan jihohi haka yana nuna ban girma ne musamman lokacin taro ko lokacin al’ada ko wani abu haka nan yana nuna duk da kuɗinsu suna girma ma saraku nan su sannan kuma yana nuna ɗaukan al’adan su da mahimmanci, hanyar da masu kuɗi suke gaida saraku nan su suna gaida su ta hanyar ɗaga masu hannu ta irin a ɗaga hannu ko amiƙa musu hannu ta hanyar nuna ban girma ko atura musu saƙon ni na abubuwa kamar su goro haka da kuma sauran abubuwan al’adan su ko kuma ana suna girma masu ta hanyar yi musu waƙoƙin yabo haka yana nuna a wa’inan wuraren duk da kuɗinsu suna girma ma al’adun suna ɗauka ka al’adar su da mahimmanci kuma suna girma ma saraku nan su sabida sarki aduk inda yake sarki ne tunda abin na gado ne kuma ya nuna cewa shi ke mulkin wannan wuraren saidai hakan a wuraren lokacin bikun kuna zakaga masu kuɗi sun zauna da manya manyan alhajoji wa’annan wuraren saraku na sun zauna gefe guda dole masu kuɗin nan su bawa saraku nan girma sabida suna gaba dasu kuma suna wannan jihar ko ace suna wannan ƙasar suna wannan amatsayin su na ‘yan kabila guda kuma amatsayinsu na ‘yan jiha guda sarkin nan yana gaba dasu komin kuɗi ko arziƙin wa’annan alhazawan.

Mutane masu sanya fararen tufafi kamar ace manyan mutane masu faɗa aji suna sanya f? masu sanya fararen tufafi wasu zakaga suna sa bita-bitai wato irin su um ƙullalai, su jigida haka ga wuyansu suna sawa ga hannayensu, wasu suna sa jajayen huluna, wasu kuma batare ma da sun sa hula ba? wa'annan mutane ana yawan samun sune a kudancin a yankin kudancin Najeriya musamman ƙabilun ibo sabida irin sune ake yawan samun irin wa'annan mutanen kuma su mutane ne masu faɗa aji sune masu um mafada, masu zama da sarki sarkin wannan garin, ko wannan yankin, su riƙa tattauna matsalolin um, da ya shafi um? garinsu da kuma yadda za a magance matsalolin wa'annan mutanen a wan,a irin wannan yankunan kayan tufafin nan da suke sawa yana basu shedan akan suna ɗaya daga cikin mutanen da suke faɗa aji a wannan yankin sannan kuma suna da? ana alakanta su da masu karfin iko a wannan yankin yana nuna suna da kuma yana nuna ban girma mutane a irin wannan yankin, zakaga mutanen garin na basu girma. Suna girmama su san suna sabida sun sun yarda da cewa suna da karfin iko da zasu iya bawa sarki shawara, kuma su masu faɗa ne aji a garin kafin sarakuna su yanke shawara ko su yanke um hukunci akan abubuwa se an nema yardan wa'annan mutanen an biɗi shawarar su? kafin nan, ko da ma ɗaura um ko ace sarki, tsohon sarkin ya mutu da sauran su da yardan wa'annan mutanen, su suke zaɓin, su suke zaɓan um wanda zai zama sarki anan gaba sabida suna da karfin ikon da zasu sa sannan suna da karfin ikon da zasu hana. To, karfin da suke dashi na? ba?na ?zaɓan wanda zaiyi mulki da kuma kaga ya nuna cewa dole wanda ya um yazo yake mulkan wannan masarautan dole sai yasa su a cikin um? a cikin ab, um, sai ya sasu a cikin shawarwarin shi sannan yasa su a cikin mafadan s? don wa'annan sunada tarihin cewa duk wani sar ko wanni sarki sai ya alaka dasu sabida sune tushen sarautan kuma su su sun san al'adan garin ne da yawa sabida da yawa zakaga mutane ne da suka san diddigin tarihin al'adun wa'annan yankin.

Rawan yaro a gaban magatansa ko a gaban manyansa ya danganta daga al'ada ne zuwa alada, a wasu al'adu rawan haka nan yana nuna hanyr ibada ne. Wasu Kuma hanyar yaɗa al'ada ne sannan wasu kuma hanyar nuna girmamawa ne ga manya. Ya danganta daga al'ada ne zuwa al'ada. Wasu suna rawar irin nan saboda nishaɗi ne kamar irin lokacin tatsuniya haja a yi rawa ana samun annashuwa da farin ciki. Amma sau da yawa a al'adance a ƙabilu da yawa rawa hanya ne na yaɗa soyayya kaunar juna da kuma haɗa kana wannan mutanen da ke da al'ada guda da kuma koya wa yaranau al'adansu, Saboda idan manyansu sun bar al'adar haka nan ba a koyawa yara an sa yara su yi gaban manyansu su yi wannan rawar idab akwai gyare-gyaren da ya kamata a yi musu ba a yi musu ba. Daga manyan suna rasu lokaci za su ta so ba su san al'adunsu ba. Da yawa za ka ga ƙabilu da yawa za ka ga yara an koya musu rawan nan su fito su yi a gaban manyansu. Saboda hakan ana ganin shi ne a matsayin ya haɗa al'adar da kuma nuna girmamawa ga manya. Sannan kuma waɗannan yaran yana taikonsu su fahimci me suke so a rayuwarsu, tun suna yi za ka ga suna jin daɗi saboda suna ganin sun cimma wani abu a rayuwarsu. Sai dai wa asu suna ganin duk da amfanin rawa a gaban manya ko duk da ƙyaun abun, sai dai akwai matsala ta wata ɓangaren saboda wata ɓangaren wssu in ka fito ana maida shi na kasuwanci Saboda haka, wanda ma ba al'adarsu ba ba yarensu ba sun saci abun, sun koyi abun son zo suna yin shi saboda su rika samun kuɗi. Wanda hakan yana durkushe al'adar waɗannan mutanen yana sa a mance da asalin abun da yasa ake yinsa, saboda an canza masa manufa na zuwa an mauda shi na neman kuɗi ne ba wai kuma na asalin al'adan wannan ba aƙidar ba.

Kasancewar mahaifiya 'ya'yanta a cikin ɗaki guda yana cike da farin ciki da annnashuwa sannan kuma wannan lokaci walau suna da wasanni ne walau suna ɗan tatsuniya ne walau suna kallon abin kallo ne duk yana da matukar muhimmanci, saboda za su sama lokaci ma junansu ma kansu fahimta soyayya tausayi da kuma mahaifiyar za ta san abubuwa da yawa game da 'ya'yanta. Musamman idan ta zauna da su tana yawan tattaunawa da su za su saki jiki da ita su yarda da ita a duk abubuwan da suke so a rayuwa yana sa ta kara fahimtar me yara ta, su wane ne yaran nata, me suke so, mene ne matsalolinsu. Hakan zai sa ta san yadda za ta iya magance matsalolinsu da wuri kuma ta ba su shawara akan abun da ya dace. Zaman mahaifiya da 'ya'yanta a ɗaki su zauna yana da matukar muhimmanci Saboda ita ma su ma yara su koya abubuwa da yawa wajen mahaifiyar su kamar al'ada, addininsu hakuri da rayuwa, yarda da dai sauransu. Za su koyi abubuwa da yawa game da mahaifiyansu, to za su san abubuwa da yawa game da rayuwansu. Hakan na ƙyau yana sa fahimtar juna ƙaunar juna da sauransu, shi ya sa yana da ƙyau iyaye a koyaushe ko da ba kullum ba a ce za a iya samun lokaci daga lokacin zuwa lokaci mahaifiya ta sama wannan tattaunawa da 'ya'yanta yana sa dankon soyayya a tsakaninsu.

Yara masu zuwa ɗiban ruwa a famfo ko a borehole a ƙauyika wanda gwamnati ke yi ko kuma wanda ƙugiyanan na masu taimakawa marasa ƙarfi ke yi a ƙauyuka. Yana da kyau yara su dinga zuwa ɗidan ruwa da kansu saboda su ga yanda ake wahalar samu, koda ruwan za ka ga wani yaran in sun samu ruwa a gida su yi ta ɓannatawa, iyaye ana su bari amma kuma ana fama. Amma kuma in yaran ke zuwa su ɗiba ruwa su ga yanda ake wahala ɗauko shi su kawo shi cikin gida zai sa su koyi daraja abu, su koyi ƙimanta abu, sannan kuma su koyi godewa iyayansu sabida so da yawa za ka ga irin wannan famfo ɗin sai ana matsewa ana tura abin sai ma an sa ƙarfi kafin a samu ruwa ya ringa fitowa har a samu adadin da ake so. Sannan aza ruwanan da za su yi daga inda suka ɗiba ruwan nan zuwa kai wa gida shi ma wani ilimine na kanta. Yana taimaka wa yara su koyi abu da kansu, su ƙara samun kuzari da kuma samun ƙarfi da lafiya. Sai dai duk da amfanin haka ɗin ana so babban mutun ya kasance a wurin famfo ɗin nan ko a wurin bore hole ɗin nan da ake ɗiban ruwa, wurin garkan ɗiban ruwa yana da kyau a ce babba ya tsaya saboda yara babu ruwan su suna iya wani na ɗiban ruwa nan wani yana sa hannu yana tara yana wasa da shi kuma in an sa hankali ana iya ganin hannun nan duk dauɗa don haka nan yawancin yara ‘yan ƙauye haka suke babu ruwan su, kuma haka nan za a ɗauki ruwan nan a juye a cikin randa a kama amfani da shi, a kama girke girke ana samun cututtuka barkatai. To yana da kyau a ce babba yana wurin yana dakatar da su yana nuna masu abin da ya dace sabida gudun kar a faɗa samun ruwa da bai da kyau ko ruwa mai dauɗa.

Wasanin yara a waje yana taimakawa wurin koya ma yara koyan sabon abu cukuɗeɗeniya tsakanin yaran da wasu yaran musamman wasan nan da ake babban, da za a kakkama hannu a rirreƙe hannun juna ana tsalle tsalle muna kiran shi a lokacin tumbin giwa sabida za a yi wani babban rawun ne, wannan ya riƙe hannu wannan, wannan ya riƙe hannun wannan haka nan za a zagaya har a zagaye ya zamo an bar babban rawun a tsakiya. Irin wannan wasan yana koyawa yara haɗin kai da yin abubuwa a tare walau wa ko walau aikin ne. saboda irin wannan wasan za ka ga mutun ɗaya ba zai iya yi ba dole kana buƙatan wanda zai riƙe maka hannu ku yi irin wannan wasan tare. To yana koya wa yara haɗin kai da yin abubuwa tare sabida wani abu ba za ka iya cimma abun nan kai kaɗai ba dole har sai kun haɗa kai da wasu za ka iya cimma wannan abun. Yana ƙarawa yara kuzari saboda shi ma motsa jiki ne, koya wa yara kuzari, ƙarin lafiya, da kuma ƙarawa garkuwan jiki ƙarfi wurin yaƙi da cucuttuka. Za ka ga irin wannan yaran in suna yawan fita suna ba dai ko da yaushe ba irin lokacin karatu daban, lokacin wasa daban sabida irin wannan wasan bawai kullun a ƙunce yara a cikin ɗaki suna kalla su sa tibi a gaba suna kallo ba, a’a fita wajan ma suna cuɗanya da wasu yaran yana taimaka masu wurin ƙara buɗe ƙwaƙwalwansu da wayewa, sai dai a irin wannan wasan ana so babba ya kasance tare da su sabida irin wannan wasan za ka ga ana yin shi ne a wurin yashi, yashin da ana iya samun su ƙwari da suke iya cizon mutum, ko su shiga ƙafan mutum. In akwai babba a wurin zai iya kai su inda fillin da ya dace su yi irin wannan wasan kuma ba irin kan ciyawa ba sabida irin lokacin damuna ana iya samun su macizai da su kunama da sauransu. Kuma yana da kyau babba ya lura da irin wasan da suke sabida irin wannan wasan da suke za ka ga ana yi ne ana tsalle ana kewayawa da ƙarfi. Wani yaro zai iya faɗawa wani ya faɗi a kan shi su jimu, ko su ji rauni. Amma in babba yana tare da su yana hankaltawa, yana gwada masu yanda za su yi wasan. Kuma yana da kyau a ce a samu yara su dinga wasan gurin inuwa ba a kan rana ba, kuma bayan wasan a sa su wawwanke hannayan su.

Wasan gare gare na da matuƙar muhimmanci ga yara. Wasan gare gare ko wasan taya kowane irin ƙabilu ko al’ada da yawa za ka ga yaransu suna wasan gare gare musamman yara maza. Wasan gare gare kashi kasha ne, akwai wasan gare garen da za ka ga sun ɗaure gare gare a kan igiya sun sa shi bisa icce, ko sai ka ga yaro ya shiga ana tura shi a maishe shi tamkar lilo. Akwai kuma wasan gare garen da za ka ga sun samu wuri mai sulɓi kaman dusan ga haka an tura gare garen yana gangarawa da kan shi. Amman mafi yawan wasan gare garen da yara ke yi musamman 'ya'ya maza shi ne wannan da suke yi su haɗa kansu su riƙa buga taya suna bi, ko su rinƙa buga gare garen suna bi ko da hannu, ko da sanda, sun mai she shi kaman mashin. Kaman irin za su jera su ne da yawa kowa da gare garen sa yana gudu yana buga wannan gare garen to irin wannan wasan yana taimakawa yara wurin haɗa kansu, ƙwaƙwalwan su ta samu hutu, sannan su koya yin wasa tare, su koyi cin wani abu da kansu, su koyi magance matsalolin su. Misali suna cikin wannan wasan za ka ga wani gare garen shi yayi can gaba ya bar shi ko irin ƙilan ya buga gare garen da ƙarfi ya yi gaba ya bar shi, shi ko gare garen yana ƙoƙarin ya bar hanya ma ya koma wani hanya ta daban, sai ka ga sun samu kansu a wannan yanayin za ka ga sun yi ƙoƙari sun ƙara gudu, sun cimma wannan gare gare sun saita shi sun maishe shi kan hanyar da ya dace. To a yanayin haka nan za ka ga sun magance matsalolin su da kansu, kuma yana ƙarawa garkuwar jiki ƙarfi da lafiyar da zai iya yaƙi cututtuka da yawa. Duk da amfanin dake tare da wasan gare gare yana da kyau a ce in za su wasan wannan wasan gare garen babba yana tare da su. A saman musu keɓantaccen wuri da babu abun hawa da suke yawan zuwa wuri kaman irinsu mashin mota kekuna da sauran su. Sabida gudun haɗari da kuma bayan wannan wasa a rinƙa sa susuna wanke hannayensu da kafafuwan su.

Kwanciyar yara ko kwanan yara akan tabarma an danganta shi da al’ada ne kuma da al’adun mu na gargajiya sabida sau da yawa za ka ga kwanciyar yara akan tabarma yawancin al’adu na yin ta, kuma yana da kyau akan yara su rinƙa kwana a kan tabarma sabida yana ba su natsuwa da kuma ni'ima yayin da suke kwanciyar musamman lokacin zafi, akan a cinkusa yara a cikin ɗaki, cinkoso cus ɗaki babu iska da sauransu, babu ni'ima to gara a shinfiɗa musu tabarma a waje su yi kwanan su cikin ni'ima da annashuwa. Sannan kuma irin gadajen nan na ƙauyika da kuma da kuma na gargajiya za ka ga sau da yawa yana da tarin datti musamman su katifun nan, za ka ga akwai su kuɗin cizo su sauran ƙwari da sauransu. Amma tabarma nan suna da sauƙi wurin tsaftace shi nan da nan za a iya wanke tabarma a shanya ta, kuma nan da nan ta bushe musamman in akwai rana da iska, ta bushe. To yana da Kyau yara su riƙa kwana a kan tabarman in an wanke ta, an shanya ta bushe, sannan kafin a shimfiɗa tabarma yana da Kyau a tsaftace wurin da za a shimfiɗa tabarma a share a dauɗa a gyara a shimfida ma yara su samu su yi bacci cikin natsuwa da ni’ima akan a cinkusa su cikin ɗaki su rinƙa kwana cikin dauɗa da kuma babu ni'ima ɗaki cikus cikus babu iska. Yana da kyau kuma yayin da suke kwanan nan a ce iyayensu kowani babba yana tare da su sabida yara suna kwanciya ne yadda suka ga dama, a lanƙwashe wuya, a juya ƙafa ana bacci yadda aka ga dama. kuma in an tashi a riƙa kuka wuya na ciwo, baya na ciwo, ƙafa na ciwo da sauransu. Yana da kyau a ce babba ya kasance tare da su yayin da suke wannan juye juyen suna ɓata kwanciyarsu ana ɗan gyaggyara su saboda su samu ni’ima da natsuwa cikin kwana.

Yara masu ɗiban ruwa a bore hole ko a famfo na gwamnati ko kuwa na ƙungiya masu zaman kansu da suke taimakawa su yi irin wannan bore hole ɗin a ƙauyuka. Irin wannan bore hole ɗin za ka ga ba irin famfo ɗin mu ne da ake budewa kai tsaye ruwa ya fara fitowa ba a’a wannan sai an sa ƙarfi. Akwai wani ƙarfe da ake matsawa ta baya ana ƙasa ana sama da shi kafin nan ruwa nan su fara fitowa. To haka yayin da yaran nan ke yi yana taimaka masu wurin motsa jiki, samun kuzari, da ƙarin lafiya. Sannan kuma yana koyawa yara su cimma abu da kansu, sannan in kuma sun fuskace masala su koyi magance masala da kansu, sabida yayin da yaran nan suke diban ruwa suna iya samun masalan ruwan bai fitowa da kyau, to za su fuskanci cewan ya abin da yasa ruwa nan bai fitowa da kyau, ƙilan ba su matse abin ne, ƙarfe nan ba su kai shi ƙasa yadda ya kamata, ko ba su kai shi sama yanda ya kamata. Sai ka ga wani sa'in ma yara biyu ko uku sai kaga su sa ƙarfi suna kai shi sama su yi tsalle su yi sama da shi su yi ƙasa da shi ruwan yana fitowa. Sannan kuma za ka ga yayin da suke ɗiban wannan ruwan, ko ruwan bai saukowa cikin bokitini da suka sa ko kwanon da suka ɗan tara ko ruwa bai sai taba to da zaran sun fahimci hakan za su iya zuwa su saita bokitinan, ko wannan bahonnan dai dai saitin ruwan. Nan ma sun koyi magance masala da kansu. Kuma yana koyawa yara su yi aiki a tare sannan kuma duk da yana da amfani, yana da ƙalubalan shi shi ma. Sabida irin wannan bore hole ɗin za ka ga ko irin wannan famfo ɗin za ka ga so da yawa ya tsufa in ana matsa ruwan ma yana fitowa za ka ga ruwa yana haɗe da tsatsa, ko ruwa yayi wani ɗan kalla haka nan, kuma yara in suna ji ƙishin ruwa ba lura bane da su, buɗe baki kawai suke suna sha, wasu kuma hannu ɗaya hannun su ma da daudɗ ba tare da an wanke ba a kafa hannu ana tara ana sha. To yana iya jawowa yara cuta, amai da gudawa, da dai sauransu. Sabida cututtuka da yawa ta ruwa ake ɗaukan su. Sabida haka yana da kyau a ilimintar da yara yayin da za su tara ruwan nan su sha, yana da kyau su fara wanke hannayen su su tsaftace hannu su tukunna kafin su tara su sha. Sannan kuma yayin da suka ga ƙananun tsatsa a ciki yana da kyau a ce yaran sun tara ruwan a cikin bokiti ne ko baho sun kai gida a tafasa shi, an tsaftace shi kafin nan su yi amfani da shi.

Wasanni tsakanin ango da amarya a ko wasanni tsakanin ma'aurata. Wasu al’adan ma lokacin da ake biki ne lokacin bikin auren lokacin ake sa wasanni nan a ciki, sai ka ga an sa gasa tsakanin ango da abokan shi, ko amarya da abokanta. A wannan lokacin za ka ga an sa irin gasan ƙwallo, wasan langa langa, wasan jani in jaka, wasanni dai kala kala. Ko gasan cin abinci, ko gasan shan abin sha da sauran su. A wannan lokacin za ka ga ana cike da annashuwa, farin ciki, walwala kuma irin wannan yana sa danƙon soyayya da fahimtar juna, kuma yana sa a tara tarihi tsakanin ma'aurata, ko bayan wasu lokutan in an tuna a kama dariya ana jin daɗi a tuna da wannan lokacin koda bayan auren ne ango da amarya haka dai su kama wasannin su a gida ko wasan ƙwallo da sauransu. Yana sa farin ciki ƙaunan juna da kuma danƙon soyayya a tsakanin ma'auratan da kuma nishaɗi. Kuma yana sa a mance da damuwa na ɗan wani lokaci saboda za ka ga wani lokacin ma ko ba faɗa aka yi ba za a zauna jungun irin babu walwala cikin gidan, to bayan an fito an yi irin wannan wasannin za ka ga daga lokacin ma da ake wasan amarya da angon, mata da mijin, ko amarya da angon an fara samun irin nishaɗi ko zaulaya tsakanin ango da amarya. In wani ya yi nasara ya zaulayi wannan in angon ne yai nasara ya zaulayi amaryan, in amaryan ne tai nasara ta zaulayi angon. To irin wannan irin soyayya da nuna kulawa da ƙaunar juna ɗin yana taimaka wa ma'auratan. Sannan kuma yana taimakawa wurin motsa jiki sabida wasa ne da ya danganci motsa jiki ba zama za ai wuri ɗaya ba, haka yana taimaka musu wurin ƙarin lafiya da kuma kuzari da walwala.

Wato akwai al’adu da yawa musamman al’adun Afirika da kuma ‘yan Njeriya suna nan kowanen da al’adan su. Akwai al’adu hausawa, bahaushe, su Fulani, su ibo, su yaroba, da sauran su. Kuma kowane al’ada da abin da suka yarda da shi da abin da ba su yarda da shi ba. Akwai kowa da yanayin cin kayan abinci su, irin abinci da suke ci, da irin tufafin da suke sawa, da irin abubuwa da suka yarda da shi, da kuma abubuwan da ba su yarda da shi ba, da kalan wasanin su, da kalan rawan su, kowane al’ada ya bambanta da wani al’ada. Akwai kamar yanzu wasan da aka fi yi a yaren yaroba kamar irin wasan ayo, hausawa kuma wasan da aka san ɗan hausawa yake yi kamar wasan kokuwa haka na dambe, sai kuma wasan, wasanni dai iri iri. Kowane al’ada da irin wasannin su, kuma kowane da irin yaren da suke tataunawa. Yaren da ibo suke yi daban da na wanda yaroba ke yi. Yaren da hausa ke yi daban da na irin yaren da Fulani ke yi, haka nan kuma yaruka kowanne sun bambanta al’adu ko wanne sun bambanta da yanayin yanda suke magana da junansu. irin wannan wasannin yana taimakawa wurin haɗa kan al’umma musamman mutana dake zama a wannan yanki da kuma irin in an fito ana wasannin nan ana cuɗaya za ka ga da yawa ko suna rarraba abinci. Za ka ga Fulani sun raba wa su ibo da sauran su abinci da suke kalan abinci da suke so, ibo su ma su yaroba suna yaɗa al’adan su suna ba wasu da ba al’adunsu ba abincinsu da kuma rawa, da irin wasannin su yana haɗa kan al’umma kuma yana sa ƙasa ta samu cigaba sosai. Yana sa fahimtar juna da kuma yarda da juna.

Tattaunawa a cikin al'umma na da matuƙar muhimmanci walau yaran makaranta ne, walau ƙungiya ne na siyasa, walau irin manya ne a unguwanni. Tattaunawa yana da matuƙar muhimmanci a wurin al'umma sabida yana ƙarin ilimi ne, ƙarin basira ne, ƙarin fahimtar juna, ƙarin alaƙa ne, ƙarin dangantaka da cuɗanya da mutane. Yana da babban muhimmanci a rayuwar ɗan Adam sabida wasu yana ƙara musu ƙwarin guiwa, za ka ga wasu suna irin kunyan fitowa su yi magana a cikin mutane amman sabida irin suna shiga ana tattaunawa, sun ga wasu suna fitowa suna magana, za su ji ƙwarin guiwa suma su fito su yi Magana. Sannan yana sa ka koyi ilimi sabida a cikin wannan tattaunawa da ake yi za ka ji wani kalman da baka taɓa ji ba, ko zaka ji wani abun da baka taɓa sanda shi ba a rayuwar ka. To ka ga in ka ji wannan ka samu ƙarin ilimi akan abun. Sannan kuma yana taimakawa wurin magance matsaloli, za ka ga da yawa ana samun matsaloli ko a makarantu ne, ko a masana’antu ne ko a mi, da zarar an zauna an samu an zauna an tattauna to za ka ga an samu fahimtar juna, an samu mafita a wannan matsalan da ake fuskanta an magance matsalan. Kuma yana taimaka ma mutane wurin rage damuwa, za ka ga wani damuwa ya dame shi yana ganin duk duniyan nan ba wanda ya kai shi damuwa. To garin zama a tattaunan nan za ka ga ya ji ma wani wanda yafi matsalan ma yaninka na shi. To in ya ji haka zai samu ƙwarin guiwa ko ya faɗi na shi matsalan a ba shi shawara mai kyau, kuma ya magance matsalan da take damun shi. To ka ga an samu sassauci a damuwan da yake damunsa. Kuma yana ƙara wa mutane mu'amala da haɗa kan al'umma. Za ka ga ana yawan tattaunawa da wuya a rinƙa samun fitina a cikin al'umma sabida akwai fahimtar juna a kowane alaka a tsakanin mutane. Akwai wannan fahimtar juna alaka, da yarda a tsakanin mutane, a kan a ce kowa yana dai zaman kansa ana da matsaloli ba a tattaunawa da dai sauransu.

Buga ganga al’adu da yawa da kuma ƙasashe da yawa ana amfani da ganga walau ana buga ganga nan ne sabida nishaɗi ko ana buga ta ne saboda saƙonni da sauran su. Ganga kala kala ne, akwai gangan na gargajiya kamar su kongas, akwai ganga na zamani kamar electronic drum kit Wanda ake amfani da ita ganga ne amma an gyarata yadda zai cimma abubuwa na zamani. An haɗa ta ne da wutar lartarki ana amfani da ita. Akwai ganga na gargajiya kamar su sets drums da ake amfani da shi haka wasu ƙasashe haka. Don ƙashashe da yawa suna amfani da ganga su Japan da sauran su. Ana amfani da ganga wurin tura saƙoni, akwai al’adun da in sun ji ganga sun san akwai saƙon da ake ƙoƙarin tura masu. Akwai ganga da ake buga shi sabida al’ada haka lokacin taron al’ada su bukukuna da sauransu. Akwai ganga da ake bugawa na waƙoƙi sabida wani waƙan waƙoƙi da yawa ba su ba da ma'ana, ko ba su bada wannan nishaɗi da ya kamata in babu kiɗin ganga a tare da su. Ganga na taimakawa wurin ba da kuzari tunda aikin ƙarfi ne wurin motsa jiki ne, so yana taimakawa wurin motsa jiki da ba da kuzari, da ƙarin lafiya. Yana taimakawa wurin haɗa kan al’umma sabida mutane da yawa za ka ga ba su haɗuwa, an kwana biyu ba a haɗu ba amma sabida in an wannan taron buga ganga sai kaga an taru ana farin ciki ana nishaɗi. Yana taimakawa wurin haɗa kan al’umma, yana taimakawa wurin miƙa saƙo, sannan kuma buga ganga yana taimakawa wurin cigaban al’ada da kuma yana taimakawa wurin yaɗa al’ada.

Gajerun bishiyoyin kwakwa kala kala ne, akwai malayan dwarf da ake samun shi daga ƙasar maleshiya, akwai pg dwarf da ake samu su daga pg wanda kuma suna da zaƙi sosai. Yawanci kwakwan da ake samu daga pg suna da zaƙi. Sai kuma maypan dwarf da ake samu su daga hybrid. Shuka irin wannan gajerun bishiyoyin kwakwan, wannan gajerun bishiyoyin suna da sauƙi sosai, sabida ba a cika samun ƙwari, da kuma irin cucuttuka da ke kama bishiyoyi ka ga an shuka nan da nan sun lalace ba. Wannan ana shuka shi cikin sauƙi musamman in an samu wurin da akwai rana da kuma ana bashi ruwa wadatacce ruwa, nan da nan za ka ga nan da shekara biyu, shekara uku zuwa biyar bishiyana ya taso ya fara fito da kwakwan, kuma aƙalla ko wane shekara ana iya samun kwakwa hamsin zuwa saba'in. ana iya girban kwakwan hamsin zuwa saba'in ko wane shekara saboda shi ana, bishiyan gajere ne amma ana samun kwakwa masu yawa. Yana taimakawa wurin lafiya ɗan Adam sabida ana anfanin da wannan kwakwan ana sarafashi zuwa magani ana magance cucuttuka da yawa da shi, sannan kuma ana sarafa shi wurin mai da ake amfani da shi da sauran su. Irin wannan bishiyan za ka ga yana ƙawata gida kuma yana gyara gida musaman kudanci Indiya, shi yasa da yawa za ka ga suna shuka su a gida ne saboda furanin su da yanayin girman su yana ƙarawa guri ban sha'awa da ƙayatarwa. Sanan kuma su ba su cin wurin da yawa a cikin gida in an shuka su, kamar irin sauran manya manya bishiyoyin kwakwan da an shuka za ka ga ya cinye wuri, wurin ya koma cukus babu wurare sosai. To su ƙananun wannan za ka ga a wuri ɗan madaidaici za ka shuka su har da ɗan yawa kuma su taso su yi kyau su yi ban sha'awa.

Su sana’o’i walau na hannu ne ko kasuwanci ko na fasaha ko na ɗinki ko; ko na girki da sauransu. Dik yawancin masu sana’o’i za ka ga suna da abu guda, kamar irin hangen nesa. Za ka ga da yawansu suna da hangen nesa, me za su cim ma a yaruwansu, nan da shekara biyu zuwa shekara uku, wane masayi suke. Za ka ga kuma suna da son kirkiro sabon abu, sabida ci gaban wannan sana’arsu. Za ka ga kuma ba su da soron fuskantan ƙalubale sabida sun san yanayin; ko yanayin sana’ansu, suna iya fuskantan kalubale. To, za ka ga suna da karfin gwiwar da za su ko da sun fuskanci wannan kalubale, za su samu ƙwarin gwiwa da za su fito da masalaha da za su samu, su magance wannan eh; kalubalen da suka fuskanta. Da yawa, masu sana’o’in hannu, ko masu sana’a de haka nan, da ka ga suna; suna temaka wa kansu da kuma mutanen da suke tare da su, da kuma temaka wa kasa bakiɗaya. Sabida, sin; ana rage rashin abin yi a cikin al’umma, yawancin masu sana’a sun ga; za ka ga sun dogara da kansu, suna rufa wa kansu asiri da iyalansu. Kuma, suna temaka wa a dalilinsu, tun suna sana’an nan su ɗai, har su zo su kawo masu -, suna ƙara ma’aikata. A dalilin ƙaƙƙara ma’aikatan nan, ka ga sun rage talauci da kuma rashin abin yi a cikin al’umma. Kuma, yana taimaka wa mutun ya samu ‘yancin kanshi, yab; ya yi shawara, ah; ya yi s; yai; ya biya bukatun kanshi, ya samu lokacin kanshi da na iyalansa, da lokacin harkokin gabanshi. Ba tare da mutun ya zana maka, ya ce ka yi kaza, gobe ka yi kaza. Kana da daman da za ka tsara ma rayuwanka yadda kake so, da kuma ka bi rayuwanka yadda kake so. Kamar su, sannan yana ƙara wa ƙasa tattacin; cigaban kasa da na al’umma gabakiɗaya. Kaman manya-manyan masu sana’o’i, makan irin su Bill Gate, Mack Zugabag, dik sana’a suka yi, ba su dogara da gwamnati ba. Kuma, suna ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗin kasashen duniya bakiɗaya. Sana’an hannu yana da kyau, kuma yana da matukar mahimmanci, kuma yana temaka wa mutun ya dogara da kansa. Sai dai, masu ƙananun sana’o’in hannu, suna fuskantan ƙalubale, kamay yin rashin isashen kuɗi a hannu. Wani, yana da kuɗin, amma bai da kaya, yana da; yana da kok; wai, yana da sana’an yi ɗin, amma kuma yana fuskantan ƙalubale saboda sana’an ba ta zuwa gaba, sabida bai da isasshen kuɗin da zai sisiya kayan abin da yake bikata na sana’a. Ko irin bai da kuɗin da zai kama shago da dai sauransu.

Wannan dodonniyan ko abunbau ta ko dodo na can wasu daga can wasu al'adu daga cikin kudancin ‘yan’ najeriya ne da suka yadda da wannan abun bautan sun yadda da cewan tana ɗauke da ruhin magatan da suka mutu. Shiyasa da yawan su a al'adun su suna zuwa wurinne suna saɗaukar da dabbobi da kayan abinci ma wannan abun abautan saboda sun yadda zai iyya kare ya biya buƙatun su sannan ya shige musu gaba, ya musu albarka a al'amuran su. Wannan abun bautan suna kera tane su samai tufafi irrin na al'adan su sannan su kera mai fuska, suna amfani me da sassan jikin wasu dabbobi haka dasu ittatuwa a kera mai fuska asamai a samai tufafi irrin na al'adan su a fito dashi ana amfani dashi wurin wasanni da wakoki da rawa na gargajiya. Ko ai amfani dashi wurin sadaukar da abubuwa saboda neman biyan buƙata da neman albarka da kuma ana amfani dashi wurin tura sakonni. Ko a fito dashi saboda tatsuniya haka a samu a bada labari haka, irrin labarin daya danganta al'adun mutane. Irrin wannan mutane sun yadda da cewan masu neman haihuwa suna iyya zuwa wurin abun bautan an su sadaukar da abubuwa su nemi albarka da sauran su, saboda sun yadda da cewan tana dauke da al'adu, tana dauke da ruhin magabatan su yanada karfin da zaisa abu ya nada karfin da zai hana abu.

Iyali ko zuri’a kashi-kashi ne. Akwai zur’an da ke ɗauke da uba, uwa da yaransu kaɗai, akwai zuri’an da ke ɗauke da uba, uwaye sai, sabida da uwa sama da mutun guda, irin maigida mai mata ɗaya; mai mata biyu, uku zuwa huɗu haka. To, akwai kuma zuri’an da za ka ga, uba, ana zama tare, uba, uwa, kakanni, ehh; eh, su kawu da su goggo du kana zama. Akwai kuma zuri’an da za ka ga uba irin da yaranshi daga wata matanl kila ko sun rabu ko ta rasu. Suna tare da uwa kuma, ko a ce ita ma daga, da ɗanta daga wani auren da ta fito da sauransu. Irin shi, a Turance ana kiran shi, irin wannan “blanding Family” ko “blanded Family”. “So”, kowane irin dai zuri’a mutun ya fito, zuri’a shi ne tushen ɗan Adam. Duk wani abin da ka zama a rayuwa, duk abin da ka koye ga rayuwa, se an danganta ka da; da; se an danganta shi daga zuri’a ne, sabida al’ada, yaren; yarenka, al’ada, addininka, duk daga gida kake koyawa. Daga, zuri’anka su suke fara koya maka wannan, tun da ko tattakawa ma, tafiya da sauransu, duk i’i; zuri’an a gida ake koya, zuri’anka su suka koya maka. Abu me kyau da mare kyau, duk su suke fara gwada maka, in yaro ya yi ba dedeba, a fara kwaƃan shi daga gida, shi ne tushen ɗan Adam. In shi ya sa a wasu ke cewa, duk abun da mutun ya zama a rayuwa, ana danganta shi ne da zuri’a, walau mutumin kirki ko mutumin banza. Zuri’a suna taka muhimmancin rayuwa ga ɗan; rayuwa, a; da a nan ne mutun yake koyan soyayya da kulawa da tausayi da ƙaunar juna. Abubuwan da ke ƙara danƙon soyayya sakanin zuri’a shi ne, a samu lokaci ma juna, a samu lokaci ba wai kowa irin a ce, aiki ya mai yawa, ba su da ta; lokacin ‘yan; junansu ba, ko a ce ɗan’uwa be da lokacin ɗan’uwanshi ko a ce uwa ba ta da lokacin ‘ya’yanta. Lokaci na taka mahimmanci abu a; game da a alaƙan zuri’a. Da kuma, na biyu, shi ne nuna tausayi da kulawa, shi ne yana temakawa wurin haɗa kan zuri’a. Abu na uku, shi ne, bayan nuna kai, tausayi da nuna kulawa da k; samun lokaci, tattaunawa. Ana yawan zama ana tattaunawa, shi ma yana ƙara fahimtan; sa fahimtar juna da haɗa kan zuri’a. Zuri’a suna koya wa mutun abubuwa da yawa, wayewa, daga zuri’anka kake fara koyan wayewa, kafin nan ma ka shiga ga makarantan isilamiyya ko na book, ama afi ga nan gida kake fara koyon wayewa. Nan ne ake buɗe idanta, game da rayuwa.

Eba, zuwa eba ruwa, a bohol ko a fanfo k; walau wanda gwamnati ne sika yi sabida da si temaki ‘yan al’umman wannan yankunan sabida su sami ruwa. Ko kungiya ce me zaman kanta ta temaka tai wannan fanfo ɗin sabida samar da ruwa wa mutanen wannan yankin ko mo wan. Yana da mutikar amfani, sabida zuwa eba ruwa a wannan wurin, tattaken ma da mutun zai yi ya kai wannan wurin ya eba ruwa, hanya ce ta motsa jiki kuma tana temakawa ga lafiyan ɗan Adam. Sanna, irin waɗannan bohol, za ka ga yana; ba kaman irin fanfon ɗinmu ne da za ka kunna kai-tsaye ruwa ya kama zuwa ba, a’a, wanna se mutun ya sa karfi, yana turawa yana sama yana kasa da shi. Im ma kana son ruwan su rika zuwa da karfi, dole se ka sa karfi sosai kana yi da sauri, kana ɗagawa kana kai; ko shi ma wannan hanyan motsa jiki ne, sannan kana kara ma kanka kuzari da lafiya da yaƙi da cututtuka, ƙananu-ƙananun cututtukan da ke addaban ‘yan Adam. Sede kuma irin wannan ruwan, da irin wannan bohol ɗin, ana samun matsaloli da yawa. Kaman yanzu kan kana cikin sauri, ‘but’ musamman irin ma lokacin da safe haka nan da yara ke zuwa makaranta, mutane ke zuwa aiki, kana iya zuwa ka cim ma layi da yawa, mutane barkatai kowa yana jira. Kuma, ba yadda za ai ka sami bayan nan, ka sami ruwan nan has se an cim ma, se an cim ma layinka. Hakan nan, yana kawo cigaba, cibaya a; a; al; an; al’amuran mutane, sabida kana iya sauri ne ka tai, ka samu ka tai makaranta ko wurin aiki, amma kuma ga mutane barkatai, kasancewan kilan babu em; wurin, - babu ruwan, wurin samun ruwan da yawa a wannan, eh yankin. Da kuma da yawa, za ka ga irin wannan ruwan ana samun em, in, tsara sa su a cikinshi. Ruwan ana, mafi yawansu ana samun; sa sun a cikin ruwan, sannan in kas; ka sa bokiti ka tara, ko ka sa em baho, za ka ga ƙananu-ƙananun tsatsa suna faɗawa cikin ruwan. Shi ya sa yana da kyau in ka; an samu irin wannan ruwan, a tabbatad da an tafasa shi ya huce an; an; a; an samu, an keƃe, an; an cire abun da mare kyau, a samu ruwa a tsane ruwan kafin nan ai amfani da shi. Shi ya sa, da yawa za ka ga mutanen, in annoban amai da gudawa ta tashi, daga ƙauyika ake farawa, daga garka irin nan, nan ake samun cututtukan ba daga birni ba, sabida daga ruwan ne. Ruwa, yana ɗaya daga cikin hanyan tad da ake yin ss; yi samun cuta da yawa.

Ambaliya. Ambaliyan a wurare da yawa na da matukar haɗari a rayuwa da dukiyan ɗan Adam. Abubuwan da ke jawo haɗa am; abubuwan da ke jawo ambaliya a wurare, ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo ambaliya shi ne, yi; shekarad da akai ruwan sama sosai, daminan na akai ruwan sama sosai, yana iya kawo, janyo am; ambaliyan a wannan yankin. Na biyu shi ne, in hanyan wucewan ruwan, an tattoshe su, ya ɗan, in han; hanyan wu; wucewan ruwan ya toshe, shi ma yana iya janyo ambaliya da wannan ƃan; daga wannan yankin. Na uku shi ne, im ma ba a ma yi hanyan ruwa ba gabaɗai, in anyi, yanayin yanda aka tsara gidajen da yankin ba a yi hanyan wucewan ruiwa me kyau ba, to, in an samu ruwan sama da yawa, ana iya samun ambaliya a wannan yankin. Na huɗu shi ne, in ru; in an yi ru; in; in kogi ya cika sosai da ruwa, da hanyan wucewan ruwa sun cika sosai, to, ana, ruwan, tun da ruwa dai ko hanya dai yake neman ma kanshi yanda zai yi ya wuce. To, yana iya zuwa y ash; yai ai, a jawo a samu ambaliya a wannan wuraren, ya shiga gidajen mutane da sauransu. In ambaliya ya kai; ya fi, yadda za a iya, en, in ambaliya ya faru a irin wuraren nan, yana da kyau a kawo temako na gaggawa ga; ga wa’yannan da mutanen dake wannan yankin sabida a ceto rayuwassu da dukiyansu. Sabida in ambaliya ya faru, ana samun asarar rayuwan ‘yan Adam. Mutane da yawa da yara mata da yara da manya dika ana, yana kawo, yana, ana iya mutuwa, sannan kuma asarar kayayyaki, dik abubuwan da ka mallaka, walau em, abin kallo ne, walau abubuwan de da ka mallaka na gida, na gidanka yana lalatawa. Sannan kuma, yana lalata ma mahallin mutane. Za ka ga da yawa in ambaliya ya faru, mutane ba su da inda za su kwana koda daga baya ruwan ma ya shanye, ko da an dawo, za ka ga gidan yana biƙatan gyara, sabida komi winduna na; na gidan su kofofi, duk an ƃaƃƃalle da sauransu. Sannan kuma, in abin nan ya faru, ana biƙatan a temaka wa mutane cikin gaggawa, sabida gudun cutan ma da ake samu a wannan lokacin, sabida ruwan dauɗa ne, shara ne, din in ambaliyan nan ya faru za; yana iya kwaso shi ya kawo shi cikin gidan mutane. Se ka ga mutane na kamuwa na cututtuka da yawa. Shi ya sa ake so a temaka musu, temako na gaggawa. Sannan kuma, a kais u em; asibiti wurin duba lafiyansu, a ba su temakon da ya kamata a ba su. Sannan kuma, in, yana da kyau a ce gwamnati ma ta temaka wurin wannan ƃangaren, sabida akwai harsashe da ake dubawa a ga in daminan, ana iya samin damina da ruwa me yawa ko ba me ƙarfi ba. In an harha an duba harsashen an ga akwai alamun ana iya samu, to, ya kamata gwamnati ta; ta ɗauki mataki a kai, matakan da ya ka; dace da za a iya a temaka wa mutanan nan ba tare da sun cutu da sauransu ba.

Haɗuwan abokai a duka sh; a; a haɗu a sha t; a sha; a sha, a samu abun sha a sha ana walwala, abu ne me kyau. Musamman in an yi shi lokacin taro ne ko irin lokacin bikin haihuwan wani da ɗaya daga cikin abokan, ko kuma an yi shi ne sabida wani ya samu cigaba a wurin aikinsa ko kuma na haihuwa ne, da sauransu. Yana da kyau, sabida yana haɗa kan abokan, sabida da yawa za ka ga irin wannan abokan an taso amma kuma sabiida yanayin aiki na rayuwa da kuma faɗi tashin rayuwa, ba su cika samun lokacin juna ba. Amma, in an yi irin wannan haɗuwan “so” sun haɗu, za ka ga da yawa an samu dama an haɗu da juna a tattauna. In ma matsalan, in ma abu maganac cigaba ne da sauransu, in ma kuma matsala ne, se wani ke; ɗaya daga cikin su ke fiskanta, nan ma an, sina iya fahinta ta wannan haɗuwan da sike yi. In ma wasu ne suka samu matsala daga cikin abokan da ba su magana, da irin wannan haɗuwan da ake ana shan, an ash; s; ana shan abubuwan sha ana hira ana dariya ana raha, ze sa su mance, su mance da wannan damuwan ko kuwa su ko ƙoƙarin tattauna mats; matsalansu. Don da yawa, matsala da ake samu a rayuwa yanzun, na rashin a zauna a tattauna ne. Da zaran an samu lokaci an zauna, an tattauna, to, za a shawo kan matsalan, amma da yawa za ka ga mutane an samu matsalan da ba ta taka kara ta karya ba, amma sabida babu lokaci koko wani yana ganin girman kai ne da sauransu, ko ya wuce wannan, bai da wannan lokacin da ze zauna ya tattauna, se a ga matsalan da ba ta tashi; ba ta karya kar; ba ta taka kara ta karya ba, kuma a daɗe ana jin abu. Amma da zaran an samu an zauna an yi magana an tattauna, an samu fahimtan juna, to, za a kawo ƙarshen matsalan. Yana da kyau a ce, abokai suna samu lokaci haka da za su fita su ɗan yi hira su ɗan samu abin ci da sha haka, a yi raha, a tattauna, a san abubuwa da yawa game da em, rayuwansu.

Gareji kala kala ne. Akwai gareji na cikin gida da ake ajiye ajiyan mota ko abin hawa, akwai gareji na em em na gyara abubuwan hawa da sauran su akwai kuma gareji na ajiyar mota da ba a cikin gida yake ba, wannan an keɓe shi ne wuri na daban. Gareji in an buɗe gareji in dai na dan gyaran mota ne da kuma ajiyan kayan da ajiyan da gyaran da su wasu abubuwan hawa da sauran su, toh yana da kyau a ce wanna ginin an keɓen ta shi da inda mutane ke zama, kamar irin muhallin mutane ko cikin shiya, ya kamata a ce an keɓe shi wuri daban yake sabida gudun hatsari da sauran su toh yana da kyau a cikin wannan gareji a ce an kawo kayan aiki da yawa irin da kuma ƙwararrun ma’aikata kamar su makanikawa da sauran su. A ajiye da kayan aiki kuma yana da kyau a sa na’ura mai ɗaukar hotuna da motsin mutane yana adanawa. Da kuma yana da kyau a ce an sa emmm ƙofofi masu ƙarfi wanda za su iya su zama kariya ga irin ko ɓarayi da sauran su da suke iya shiga su sace kayan mutane. Yana da kyau ma a ce ya kasance irin wannan gareji an sa em abin da za a iya emm abun ƙara haka da a a iya dannawa in buƙatar hakanan ya taso ana neman agaji ga mutane. Kuma yana da kyau ace an ajiye abubuwan kasha wuta sabida gudun gobara idan ya auku. Kuma yana da kyau a irin wannan gareji a sa irin wutan lantarki da sauran su sabida wuri ne da yake buƙatar haske inda da na’ura masu.

Dawar ko ƙararrawa abu ne da al’adu da yawa suna amfani da ita a Nijeriya su irin su emm i i i ƙabilun Ibo, Yorbawa, Hausawa ma suna da irin tasu sannan kuma su har ƙasashen waje ma su ƙasar Sin da sauran suna iya amfani da shi. Hausawa suna amfani da shi wurin waƙoƙi ne na ɗai, wurin waƙoƙi na gargajiya da sauran su. Amma a wasu al’adu suna amfani da shi ne bayan amfani da shi wurin waƙoƙi na samun nishaɗi da kuma samun annashuwa ana amfanni wasu al’adu suna amfani da shi ne wurin magance cututtuka da kuma samun lafiya, sun yarda da wannan amfani da irin wannan dawar ɗin ko ƙararrawar yana taimakawa wurin bawa marasa lafiya lafiya. kamar su emm a ƙasar Sin da sauran su har da ma ƙasar Najeriya wasu al’adun sun yarda da hakan kuma suna amfani da shi. Akwai ma yadda suke amfani da shi wurin samarwa mara lafiya lafiya yayin da za su wannan marasa lafiya ya kwanta ya miƙe su bi jikin shi gaɓoɓin jikin shi da wannan ƙararrawar suna suna bugawa suna kaɗawa suna bi a sannu. A hakan sun yarda da cewa yana sa yana fito da wannan ciwon da yake damun wannan marasa lafiyar sannan ya sa ya samu kuzari ya yaƙi ciwon da yike damun sa har ma ya samu lafiya. Amma wannan yardan ma wasu al’adu ne, wasu al’adun suna amfani da shi ne wurin samun nishaɗi, rage damuwa da kuma samun lokaci ma ‘yan uwa da abokan arziƙi sabida lokacin da ake kiɗan ƙararrawa nan zaka ga wasu sun fito an samu natsuwa ana sauraran wannan ƙararrawan.

Gaisuwa tsakanin yara da iyayen su mata, ya danganta daga al’ada ne zuwa al’ada yanayin gaisuwar. Duk da ma gaisuwar ma gaba ɗaya akwai hanyar da ake gaisuwa iri iri amma dai bincike na duk faɗin duniya duk inda yaro yake yana girmama iyayen sa kuma yana musamman iyayen sa mata, sabida bincike ta nuna cewa yara sun fi kusanci da iyayen sa mata fiye da iyayen su maza. Gaisuwa iri-iri ne, akwai gaisuwan da za a yi ta hanyar furtawa, a ce ko ina kwana mama ko an yini lafiya mama ko an tashi lafiya mama dasauran su. Akwai gaisuwa da za a yi ta nuna alamu ta girmamawa, wannan ya danganta daga al’ada zuwa al’ada. Wasu al’adun za ka ga yara sun duƙa, wasu sun tsuguna, wasu sun sun ma kwanta a ƙasa sun miƙe ya danganta ne daga al’ada zuwa al’ada, wasu kuma in sun duƙa ɗin sau su ɗora hannun maman su guda saman kan su, alamun suna gaisuwane da kuma girmamawa da kuma neman albarka. Wasu gaisuwar kuma ana yin su ne ta hanyar saƙonni walau saƙo ne ta waya ko rubutacciyar wasiƙa a turo ko kuma a siyo abu mai kyau wanda an san maman ta gani zata yi farin ciki a aiko mata da shi. Ko wane irin yanayi dai na gaisuwa yana da kyau kuma yana da matuƙar muhimmanci sabida hanya ce ta girmamawa kuma ko iyaye matan ma yayin da zaka ga ‘ya’yan su suna gaishe su za ka ga koda suna cikin damuwa ne amma a wannan lokacin zuciyar su ta cika da farin ciki suna murmushi ko suna dariya yayin da yaran su ke gaishe su idanun su cike da yabawa da kuma alfahari da matsayin da yaran su suke a yanzu.

Taron yara kashi-kashi ne, akwai taron yaran da suke na koyon karatu walau a makaranta ne ko a aji ne da sauran su. Akwai kuma taron yara na ƙwallo irin kamar ƙungiyar yara na ƙwallo haka suna taruwa, akwai kuma taron yara a anguwanni haka ko wuraren buki da sauran su. Ko wane irin taro yana da kyau na in taron yara ne, saboda yana koya ma yara cuɗanya, koyon magana sannan yana koya masu iya magana a cikin mutane, yana iya koya masu ƙir ƙarin basira da ƙirƙire-ƙirƙire, yana ƙara masu yana ƙara masu mu’amala da mutane, yana koya masu wasa tare, yana koya masu haɗin kai, yana koya masu ƙaunar juna da kuma nuna kulawa. Yayin da yara suke taro suna wasa zaka ga suna yara na wasa ne su, suna wasa ne kuma suna ƙari, yayin da yara ke wasa, suna ƙara koyon abubuwa suna ƙara fahimtar abubuwa da yawa. Misali a ce yara suna taron yara haka suna wasan ko laka haka da zaran sun ga wani ya ƙirƙiro wani abu ya ƙera a ce ko tukunya, to zaka ga kowa na son yayi tunani ya ƙirƙiro abubuwan da shima zai iya ƙe ƙerawa ya nuna, wasu su su yi ƙoƙari su ƙera akuya, wasu shanu, wasu emm kujera da dai sauran su. To taron yara na da muhimmanci sabida yana ƙara masu ƙarin basira ƙarin ilimi ƙarin fahimtar abu, ƙara koya masu shugabanci, iya magana, shaƙuwa, fahimtar juna, magance matsalaloli da dai sauransu.

Mata masu ɗiban ruwa a baro suna turawa. Da yawan su ana samun su a ƙauyuka ne da su rugga na bayan gari wuraren da wayewa ya yi ƙaranci ana samun su da yawa ga ma mace ko ‘yan mata haka sun sa ruwa a baro suna turawa su tai bayan gari su ɗiba a kogi da sauran su. Gaskiya suna fuskantar ƙalubale da yawa saboda abu tura ruwa a baro abu ne yake da yake buƙatar sa ƙarfi kuma halittar jiki ‘ya mace ba halitta ne da basu jure wahala basu jure wahala basu jure wuya, za kaga suna yi sun galabaita sun gaji suna kasala ga zufa da sauran su. To, nan an rage masu wani em an rage masu kuzari ne da sauran su. Na biyu kuma akwai ƙalubale da suke fuskanta na cin karo da eh namun jeji tunda a irin wannan ƙauyuka za ka ga a bayan ake zuwa a ɗebi ruwa a riji ko a rijiya ko a kogi ko ɗan famfo da aka yi masu can bayan gari toh suna iya haɗuwa da namun jeji. Kasancewa kuma ‘ya mace irin mata kuma suna da tsoro zaka suna da tsoro kuma ko da ƙadangare ne mace ta ci karo da shi ka ga hankalin ta ya tashi da sauran su, ba kamar namiji bane da ko ya ci karo da maciji yana iya kashewa ya yi nasara da sauran su. To mace za ka ga da zaran ta ga hankalin ta ya tashi bata iya kare kanta kuma a haka tana iya cutuwa ko a macijin ya sare ta garin guduwata jimu kuma da sauran su. Kuma bayan wannan akwai ƙalubale da marta suke fuskanta kaman cin zarafi daga maza. Sabida irin wannan ƙauyuka zaka ga maza sun zo sun keɓe suna jiran wannan’yan matan da sun san suna ga hanyan na suke zuwa su je su samu ruwannan su tura a baro su kaisu gidaje, toh zaka sun laƙe a wanna su samu su ci zarafin wannan matan. Ta hanyar nan kuma z aka ga an lalata yara mata da yawa rayuwar su an cutar da su, toh yana da kyau a dakatar da irin wannan a samar ma irin wannan ƙauyuka a riƙa samar masu da ruwa ckin sauƙi, sannan matan a wayar masu da kai a basu ilimi yadda za su amfani kansu su kare kansu da lafiyan su da yanda za su cigaba da rayuwar su.

Mata masu zuwa eban ruwa da yara ko walau tana goye da yaron ne da zanin goyo ko riƙe take da shi a kafaɗar shi, wasu matan ma za ka ga yara biyu ne, ta goya wani ta riƙe wani sannan kuma ta aza ruwa a saman kanta, wannan wahalar ta yi yawa, an san dai aikin ɗeba ruwa ma aikin wahala ne, sabida abu ne da yake buƙatar ƙarfi. Yanayin kuma jikin halittar mace ba na ɗaukar ban a jure wahala bane amma kuma yawancin irin wannan abin za ka ga a ƙauyuka ake samu ko su rugga inda akwai ƙarancin wayewa da ƙarancin ilimi shine ake ganin irin wannan matan da yara sun goya yara sun aza ruwa aikin yana masu wahala shi yasa irin wannan matan basa samun lokacin kan su, su gyara kan su a ce sun kula da tsabtar su da na muhallin su sabida kullum cikin aiki suke, wahalhalu sun masu yawa. Kuma zaka ga irin wannan ruwan da suke zuwa su ɗebo wuri ne mai nisan zango sai an wuce jeji da su bayan gari da sauran su, kuma tana iya haɗuwa da namun jeji. Mace da take da tsoron dabbobi ko da ma dabban da ake yawan gani a gida ne kamar su tsaka da su ƙadangaru zaka ga mace in ta ga ya shigo mata ɗaki hankalin ta ya tashi sai an kira namiji ya zo ya fito ko ya fitar da shi ko ya kashe toh ina ga in ta ci karo da su namu jeji da suke cutar da mutum, ya za a yi ta kare kanta da abu yaran da take tare da su ko yaron da take tare da shi, ta ji da kanta ko ta ji da wannan yaro kuma gashi bugu da ƙari ta aza abu a kan ta. Kuma irin wannan zaka ga mace ta galabaita ko da tsufa ba shekarunta basu kai tsufa ba zaka ga a take sabida wannan wahalhalun da gajiyar tsufa sun cimmata sabida bata samun lokacin da zata kula da kanta ko ta kula da lafiyar jikin ta ko tsaftar jikin ta zaka gan su dai gasu nan dai a hargitse babu tsari sabida wahalhalu sun yi masu yawa sannan kuma yawan gajiyar nan da kasala da suke ji sai ya kawo masu tsufa tu lokacin tsufansu bai yi ba.

Jeren layin jarakuna barkatai a wurin ɗiban ruwa. Ana yawan samun irin wannan a ƙauyuka ne ko garurrukan da akwai ƙarancin cigaba da rashin ko ƙarancin wayewa. Za ka ga a wannan ƙau irin garurrukan ko gari ƙauyuka zaka ga babu isasshen ruwa a garin, babu wuraren da ake samun ruwa da yawa sai ka ga a yi shi’o’i da yawa sai an yi tafiya mai nisan zango ake samun famfo guda sannan kuma a yi tafiya mai nisa kafin nan a samu, shi yasa ake za ka ga mutanen da ke zama a cikin wannan anguwar ko wannan wuraren za ka ga sun yi ma, suna da yawan da ya kamata a ce sun samu irin wannan famfa famfo ɗin da yawa amma zaka ga guda ɗaya mutane sama da ɗari ko ɗari biyu suna amfani da, suna samu ruwa kuma ruwan nan da shi ake wanka, da shi ake girki, da shi ake wanki da kuma sha da sauran su, da buƙatu na yau da kullum. Irin wannan zaka ga dole za a samu cunkoso a da su yawan jarakuna a wurin ɗiban ruwa, sabida wuri ne da babu isasshen ruwa. Sannan irin wannan ruwa za ka ga ruwa ma ba wani tsabta yake da shi ba amma saboda mutane basu da zaɓi, wannan ne kawai hanyar samun ruwa na amfanin yau da kullum dole su haƙura. Kuma irin wannan yana ƙara kawo ci baya wurin cikas ci baya a ƙasa ko a tattali arziƙi, mutum kamar irin yana sauri ne za shi wurin aiki ko za shi wurin sana’a yana neman ruwan da zai yi wanka da shi ko za a dafa abinci ya ci ya tafi ko yara su ci su tafi makaranta an zo ga layi nan barketai an ɓata lokaci, toh abin da ya kamata ace ka yi amfani da wannan lokacin ka yi cigaba da rayuwar ka cimma wani abu a rayuwar ka an ɓata wannan lokacin wurin samun ruwa daza a dafa abin da ma za a ci ya kai ga a fita neman ko a tafi wurin maka a tafi koyon il asamu ilmi a tafi koyon sana’o’i da sauran su.

Sarrafa garin rogo kala kala ne akwai hanyar sarrafa garin rogo na gargajiya wanda ake amfani da dutse ko katako a kama nuka busassan rogon har ta koma gari akwai kuma wanda ake amfani da na'urar nika garin um rogon ya koma gari kaman irin manyamanyan masanaantu haka za ka gaa suna amfani da um injina manya da suke sarrafa wannan a sa su cikin buhu ko roba da dai sauransu. Sarrafa garin rogo yana da matukar muhmmanci saboda hanya ce da za'a kara samar ma mutane abincin da zasu ci akwai kuma yadda ake sarrafa shi a maida shi Kaman garin kunu kaman su costard haka wasu kuma suna yin danwake ko tuka tuwo da shi kuma yana samar da abun yi ga matasa Kaman wadannan manyan masanaantu sai an samu mutane masu kula da wadannan injina na tsarafa rogo zuwa gari yana samar da abunyi yana rage talauci kuma karin abinci ne ga alumma.